Tooftaa dhiphina hir'isuu: Dhiphina hir'isuuf akkaataa hafuura fudhachuu bashannanuu fi hawaasa keessatti hirmaachuun gargaara. Tooftaalee kana guyyaa guyyaan hojiirra oolchuun fayyaa sammuu keenyaa ni eega.